Sawa dha lwaigulo igulo omukazi omwirugavu yesibye eisadha, yesiba ebintu ku magulu nha kalega munkola eye kirugavu ali kukinha amakinha aye ayemereire kungulu ku kabenki, kumpi nha kabenki ghaligho ku obulime obutontono.

Endhuki ndhala endhilugavu elinha amaiso amanhenhe eri kukimuli ekyalangi eya kyenvu era ebonheka eri kunhonya mudhenhenhe kukimuli ekyo.

Elyato itontonho lye bavugisa enkasi bali sibye kumbali kwe nhandha kati elyato elyo liliku langi endheru nhe myufu era bali sibye ku nkondho, ghe nkondho agho ghaligho obusubi obwa kilagala.

Abantu abakolomodho bakungainhe mu kifo abalikinha amakina gaibwe ago agokutumaga besibye ebigoye ebimyufu abandhi besiba ebigoye ebili mu langi ya papo. Ekifo kye bali kinhilamu kizilamu isubi kifanhanha nga kikalu nga ela tikitela gugwamu maadhi.

Ente enkulu nho bunhanha bwadho dhili tambulira mungira nga dhila seidhi ndhala, ente edho enkulu dho dhilinha amaiga manhenhe nga maghanvu aye obunhanha buziraku maiga era ente edho dhili mulangi yakisitaka nhe mmyufu mmyufu, kumbali okwengila kwedhi tambulimu kuliku ensiko.